Ame aɖewo le gbadɔ aɖe te, eve nɔ anyi he nu ŋlɔm le pepa aɖe dzi eye eɖewo le tsitre. Ɖeka do awu ʋɛ̃ le ame yiwo le atsitre la wo dome eye eɖewo ko evi ɖe asi.

Atsi aɖewo kaka ɖe anyigba. Atsimumu aɖe hã le fi ma. Edetsi hã eli. Alilikpo la wɔ yibɔ eye enetsi ɖe hã ele fi ma.

Ŋutsuvi aɖe ebɔbɔ he sola kpɔm le anyigba eye eŋu ƒe batri le emegbe. Egbe aɖewo hã ƒo xlae eye atsixɔ le emegbe. Ŋutsu aɖe ezɔzɔm be yeage ɖe eme.

Ŋutsu eve le gakpo aɖewo gbɔ eye woɖo kuku ʋi. wodo awu lɔbɔ tso dzime ɖo anyigba. Ɖeka bɔbɔ he nanekpɔm le gakpo aɖe dzi eye ɖeka le tsitre de me eta anyi he nane kpɔm. Gakpoa ɖeka ebia.

Ɖevi aɖewo kple ŋutsu aɖewo wole xɔ aɖe me. Kplɔ̃ hã le wo gbɔ eye nuŋlɔkpe le wo megbe. Nuŋlɔkpe la ƒe kɔla nye gbemumu. Ŋutsu la do awu blu hele nane fiam ɖevi ɖeka le agbalẽ aɖe me.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye kupɔt hã le egbɔ. Etsi nugo ʋi aɖe hã li eye agba gbaddzɛ ele enu eye wo le ehɛ hã ɖe asi. Egli aɖe hã le woaxa dzi kple kɔpu le edzi.

Ame aɖewo le seƒoƒo aɖewo gbɔ eye ame yeawo nye yevuwo. Wole seƒoƒoawo me dzram ɖo eye ame eve do awu abe gbemumu ene. Egbe aɖewo hã le wo megbe le egli aɖe ŋutsi

ɖeviaɖewo ƒoƒu ɖe ŋutsu aɖe gbɔ eye etsi ŋgo hã ele wógbɔ ɖevia ɖeka medó awu o eye edó trɔza abe gbemumu ene ŋutsuɔ le eŋuyi ɖe asi

Ŋutsu etɔ̃ le teƒe aɖe eye ŋutsu eve ele gakpo aɖe ɖe asi eye wɔme etɔ̃ pɛte wodo awu dze heɖo kuku ʋi ɖe eta

Exɔ kple eŋuwo wobi dzo eye wofia eye fire servicetɔwo ƒe ŋu hã le afi ma, signboard aɖe hã le efi ma eye woŋlɔ ɖe edzi be goil ami dzraƒe ene eye amewo sɔ ɖe lɔri mɔ dzi ehe teƒe fiafia kpɔm

Ame aɖewo le zɔzɔm le xɔ aɖe me, eɖewo hã le enukplɔm ɖe hã tsitsre hetrɔkɔ le naɖe kpɔm le anyigba eɖewo do awu yibɔ eɖewo do trɔza dzɛ̃ ɖeka dó awu dzē kple trɔza dzē eye gakpo aɖe hã le wóƒe axadzi

Ame geɖe sɔ ɖe wusatɔwo ƒe gbedoxɔ gbɔ eye eŋu etɔ̃ le anyigba, eŋua ɖeka kaɖi dzẽ kple blu le etame. Ame aɖewo hã kɔ kamera ɖe dzi.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye eɖewo ɖɔ kuku yelo eɖewo hã ɖo kuku ʋi. Woko gakpo aɖe ɖe yame eye gakpo aɖe hã le anyigba yi wotsitre ɖe edzi.

Ɖevi aɖewo le efli me, wodo kente ɖe anyigba, eɖewo do awu dze ɖe dzi, eɖewo do awu yibɔ, ɖeka ɖo kuku ɖe eta, susɔeawo bla ta eye ɖeka lé eŋu ɖe asi.

Ŋutsu eve le xɔ aɖe me eye ɖeka le anyinɔƒe ɖeka hetsi tre eɖo kuku ɖe ta. Eɖɔ gaŋkui hã eye wo le ta kom e ame yi ke nɔ anyi la. Wo katã wodo awu ʋi.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye eɖewo do awu yibɔ eɖewo hã do awu yelo eɖewo hã do awu ʋi, eɖewo do kuku dzẽ ɖe ta. Woŋlɔ nanewo ehekɔ ɖe asi le atsi ŋuti.

Ame aɖewo wosɔ ɖe egbe aɖe me, eye wodo awu dze eye heta avɔ blue ɖe edzi ɖewo hã do avɔ blue, eɖewo hã tsi avɔ blue ɖe ekɔme, wodo dzonu ɖe ekɔ blue eye wokɔ woƒe asiwo ɖe dzi

Ɖevi aɖewo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe me. Kplɔ hã le xɔ la me eye zikpui hã le xɔa me. Yevu nyɔnu aɖe hã nɔ anyi ɖe wo gbɔ hekplɔ asi eve abe ɖee wo le gbe dom ɖa ene. Ŋutsu aɖe hã do awu dze tsitre ɖe mɔnu eye nuŋlɔkpe hã le wo gbɔ.

Ameha aɖewo le tsiaƒu to eye ame eve nɔ anyi ɖe esɔ dzi. Ame ɖeka edo awu ʋɛ̃ ehelé esɔ ɖe asi le hehem. Ame ɖeka edo awu blu, eka asi esɔ ŋuti.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe teƒe aɖe. Ŋutsu la nɔ etsi ŋgo dzi. Bentsi aɖe hã le egbɔ. Eŋu ƒe batri hã le bentsi la dzi eye woƒo ƒu nanewo ɖe kplɔ̃ la dzi le ŋutsu la ƒe axadzi.

Ame aɖewo le exɔ aɖe me. Wodo awu ʋi eye ame ɖeka ɖo gaŋkui edo asi ɖa he nane xɔm le ame ɖeka gbɔ.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe me ekplɔ kple zikpi le xɔme eye amerika flaŋga hã ele wógbɔ eye gbale kple pɛpawo le kplɔ dzi

Ame aɖewo le nugo me eye lightika hã le wo gbɔ. Woɖɔ kuku ʋi eye wodo awu blɔ, nugo la biã dzɛ ɖe eye politi hhã le wo gbɔ eye alilikpo ʋe hã le wo tame.

Ŋutsu ene kple nyɔu ɖeka le xɔ aɖe me. Ekplɔ kple zikpui hã le xɔ me. Ŋutusau ɖeka le gbale aɖe ɖe asi eye velai de asi ɖe edzi heko asi ɖeka ɖe dzi. Amerika flaga hã le xɔ me.

Ame aɖewo sɔ ɖe teƒe aɖe. Gakpo aɖewo hã le wo gbɔ, eɖewo ɖo kuku ʋɛ̃ eye eɖewo hã ɖo kuku blu, eɖewo hã ɖo kuku dze ɖe ta. Wodo awu lɔbɔ tso dzime heɖo anyigba.

Ame atɔ̃ aɖewo le xɔ aɖe me eye eve bɔbɔ hele atsi aɖe ɖe asi. Ame ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe bafãwo ƒe keke me eye ɖeka do awu yibɔ tsitre ɖe emegbe.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Ame ɖeka le nuƒomɔ ɖe eŋu eye eɖewo ko woƒe abɔ ɖe edzi. Woŋlɔ nu ɖe gbale aɖe dzi hekɔ ɖe yame.

Ame geɖe tsitre ɖe etsi aɖe me eye exɔ kɔkɔ aɖe hã le woƒe ŋkume eye etsi aɖewo wo le ya, me tom. Alilikpowo hã wɔ ʋi ɖe. Eɖewo do awu eɖewo hã medo awu o.

Ɖevi aɖewo le agba ɖewo ɖe ta hele zɔzɔm eye ɖewo ta avɔ grin, ɖewo ta avɔ yelo nutata le eme. Eŋu aɖewo le woƒe axadzi. Nyɔnu aɖe hã tsitre ɖe adzɔge.

Ame aɖewo ta avɔ ɖe akɔta, amea ɖewo sɔ ɖe teƒe aɖe hele etsi kum le nugo aɖe me. Nugo ɖeka le dze ɖe, eɖewo le ʋɛ̃ eye eɖewo hã le yibɔ. Gagba aɖewo hã le afi ma, amea ɖewo ta avɔ ɖe akɔta.

eʋueve lɔ wóniɔwo eʋula ɖeka le dzɛ̃ eye ɖeka ele ɣi, eʋu bubuwo tɔ ɖe wogbɔ, ame aɖewo hã tɔ hele eʋu wó la kpɔm ame aɖe hã kɔ ame ɖe moto dzi va yina

Ɖevi aɖewo le teƒe aɖe, wolé faif faif gba ɖe asi eye ɖeka eble ta, ɖeka edo awu blu ko asi kɔ ɖo enu eye susɔewo wokle aɖu.

Ame aɖewo le exɔ aɖe me eye nugo kɔkɔ aɖe hã le wo gbɔ. Kletsifɔ dzẽ hã ele wo gbɔ. Aɖewo ɖɔ kuku ɖe ta eye aɖewo meɖɔ kuku o. Wotɔ veveeve eye aɖewo le dze ɖom.

Watsɛ kple bladzo kple koklozi kpakple makaɖoni, egbe, egbe aɖewo hã le edzi. Wotso sabala aɖewo hã ɖe edzi eye shitɔ kple atadi hã ele edzi le agba me.

Avɔ aɖewo le aŋe me eye fɔkpa gbogbo aɖewo hã le eƒe axadzi. Avɔa ɖewo ƒe kɔla nye yelo eɖe hã nye dze eye enu ʋi eto eme.

Nyɔnuaɖe nɔanyi ehe kɔputa dzi kpɔm woasi eve le kɔmputa dzi nyɔnua dó awu yibɔ eye wonɔnyi ɖe zikpi aɖe me yike wó kɔla nye gbemumu tukpa ɖe ha le egbɔ

Ŋutsu aɖewo le xɔ aɖe gbɔ eye ɖeka ɖo kuku dze, eve ɖo kuku yelo, ɖeka do dzimewu ʋɛ̃eye ɖeka lé xɔtukpe kɔ ɖo mɔta dzi.

Ame aɖewo le teƒe aɖe eye tadi hã le wo gbɔ le agba dzi, tomatosi hã le agba aɖe me le wo gbɔ, atɔtɔ hã ele woƒe axadzi eye aŋuti hã le agba aɖe me le wo gbɔ.

Ɖevi aɖewo wole tsi me etsi kum eye ɖeka lé bakɛti ʋie ɖe asi. Ɖeka hã lé bakɛti blu ɖe asi, ɖeka lé tseshi ɖe asi, ɖeka do awu blu ɖe dzime eye ɖeka hã do awu yelo.

Ŋutsu aɖewo utsu aɖewo le exɔ tame le soya sola fisim. Wo sola dem eye ŋutsuawo ɖo kuku yelo eye ɖeka hã bɔbɔ le nane tsɔm le anyigba. Wodo awu gbemumu eye nane hã etome abe dzomafi ene.

Ŋutsuvi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba eye wòle fefe fem kle eƒe fefe nuwo, edo tyrɔza yiwo kɔla nye gbe mumu, kusi aɖe hã le emegbe eye avɔ aɖe le kusi la me.

Ame aɖewo le zɔzɔm le gbe aɖe me. Wobla naɖewo hekɔ ɖe asi, eɖewo hã wokpla bagiwo ɖe dzime. Ati aɖewo hã le wo gbɔ eye ame aɖe tsitre ɖe atia gɔme.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpi dzi eye nuyiwo ƒoxlãe yi enye peya, aŋti, atɔtɔ, tomantos eye kusi blu aɖewo hã le eƒe mia kple ɖusi kpadzi.

Ame aɖewo sɔ ɖe teƒe aɖe, ame ɖeka ble ta kple taku dze eye ame ɖeka do awu dze. Ɖevi aɖe do awu ʋɛ̃, etsitre kpli wo eye ame ɖeka dze klo, ɖeka hã le anyinɔƒe.

Ɖevi aɖewo kple nyɔnu ɖewo, woƒoƒu ɖe amidzraƒe eye ame ɖe hã le moto dzi eheva yina, eŋu aɖewo hã le woƒe axadzi yike wo kɔla nye gbemumu eye ɖeka hã le axadzi ne wo yike wo kɔla nye ʋɛ̃.

Ɖevi aɖewo nɔ nyi ɖe kletsifɔ dzi eye wo egli yike le wo megbe enye egli dzẽ, kotokua ɖe hã ele wogbɔ. Ɖevi eve woƒe awu nye gbemumu ɖeka hã woawu nye dzẽ.

Yevu aɖewo le eŋu aɖe me eye atiglinyi eve ele wo gbɔ, ɖeka le ŋgɔ ne wo, ɖeka le megbe na wo. Ati aɖewo hã le wo megbe eye egbe hã eƒo xla wo.

Ɖevia ɖe le nuɖuɖu xɔm kɔ de nume na ŋutsu aɖe, kplɔ̃ hã le fuma eye nuɖuɖu vovovowo le kplɔ̃a dzi, ɖevi bubu hã nɔ anyi ɖe eƒe axa dzi. Ɖevi la do awu ʋi eye enu yibɔ to eme.